shɛkuri bia n ʒɛ kilasi rumɛ puuni bɛ gbala magazine nim yuuna ka buku do be tuuni be nyɛŋa be tabi maa gbala magazine nim yuuna ka be kpahi buku shɛli ka be zaŋ buku niŋ di puuni be ʒɛmi gili tɛbuli ka yɛ yuniƒɔm piɛli piɛlla

Pirizin m boŋɔ ka so zaya ka gbibi soaɣu ka so be selli puuni ka gbibi koliba ka binnyirili be dipuuni garo be o nyaanga goro be zuɣusaa ka niɛma pampa zuɣusaa ka bɛ yino koonda pirinsi nima maa zaya ka gbibi dari di luɣuli kurugu zaya ka shelfu sheli zaya ka goro pa dipuuni.

duu puuni ka dufɛli nim pa kuɣusi zuɣu dufɛli nim maa nyɛla zaɣ piɛla ni zaɣ pink teebuli biɛla duu maa puuni ka kɔlba tamya ka parantɛ tamya ka bi zaŋ giriin giriin livs n niŋ di puuni kuɣu piɛla bɛ duu maa puuni ka foto nim tabi tabi duu maa puuni

gbariti m-be paaki ni bɛ yela bɛ zaa ʒila ɡbariti chechenima zuɣu ka ɡbubi Ghana filaakinima ka silimiin' doo doli bɛ nyaaŋa ka ɡbubi filaaki maa pahi bɛ zuɣu paɣ' so be tooni ka ɡbubi kuriɡu ka bɛ sabi Ghana pa di zuɣu ka bɛ tichanima be tooni chana

Niriba m be kom puuni ka ʒi gbambihi doo maa ʒila gbambila ka ye liiga ʒee ka kahi kahi o jinjiɛm ka so gba be o nyaanga ka ʒi gbambila ka ye liiga ka di nyɛ boɣa bihi so be laasi maa ka gbibi kaaroti ka ye liiga ʒee ka so jinjiɛm sabinli ka tihi sa bɛ nyaanga.

daadama n bɛ moɣini bɛ niribaanu ka niribaayi za zuɣisaa ka niribaata bɛ tingbani ka tihi bɛni nimaani ka mori gba bɛ nimaani ka so pɛri namda sabinli ka so piɛli zupili sabilinli

A shibiti ni ka nesnim ayi ʒaya. n vihiri gbana. bɛzaŋla guloose piriba nuu ka ye liiga piɛla. ka zaŋ lɔbanim n ye . pa teesanim ben be bɛ zuɣusaa. gariti ben be bɛ nyaansi ka barinim don do di zuɣu . barinim do gariti zuɣu. ka so ʒaya ka pam ɔ zuɣu. ka baaji tam teebuli zuɣu ka gaɣili tam nimaani.